Loorinima ayi n-kpe tabi ni palli zuɣu loori piɛlli ni loori ʒee ka do so baɣali paɣa moto ka bɛ kpari n ŋɔ polo ka do so mi yaɣari palli ka do so so jinjam piɛlli ka niŋ nose mask ka jiraanmiisanima kuli gili palli maa zuɣu saa be loorinim maa luɣuli.

Bɛ puɣinsi n zi piɛri bɛ nyɛla bɛ puɣin balisi ka so chin China ka bɛb zaŋ ningokorisi n niŋ bɛ nyin goyani ka shɛb zan niŋ bɛ nuhuni ka bɛ zaazi paratɛnima ka loori nim zɛya ka yiya bɛ binyaanŋa ka bɛ chani pallizuɣu ka paɣa so zɛya ka so chinchini ka bobi bobiga

Palli zuɣu ka sarati niŋ loori bobgu mii n kana ti ŋmɛ taba loori nim maa shɛli nyɛla loori piɛla ka shɛli nyɛ loori sabila ka shɛli nyɛ loori ʒiɛhi ka bin ʒiɛ bɛ nimaani ka loori nim maa shab chɛna ka dabba ayi shab ʒɛ bi nyaanga ka zoli gba ku bɛ nimaani

Duu ni ka kuɣusi dibata zaya ka dufɛya pa kuɣusi maa zaa zuɣu ka dufɛya maa shɛŋa do tiŋa ka teebuli za duu maa sunsuuni ka buku dibayi pa di zuɣu ka fulaawa tam bukunima maa zuɣu ka fotonima tabi tabi duu maa puuni ka kaboodi zaya ka laa tam di puuni di mini bukunima lahi maa zaɣ'yiŋga puuni fulaawa bela di puuni.

ŋarim biɛla teeku zuɣu ka dabba pam bɛ ŋarim maa zuɣu ka piɛri gba bɛ ŋarim maa puuni bia so ʒiya ka yɛ liiga ʒiɛ ka tihi gba ku giliba ka bi zaa ʒi ŋarim puuni ka di chɛna do so gba biɛni ka wuɣu o nuwa ka so biɛni ka lihiri ŋun wuɣu o nuu maa

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka kompiuta ʒɛ o tooni ka o yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka teebuli piɛlli pa o tooni ka buku pa dizuɣu ka kolba gba paya Loori nim bɛ tiŋa loori bobgu n nyɛli ka di zaa chɛni tiŋa

Niriba n za bɔɣili puuni ka batibati bɛ bɔɣili maa puuni ka kuɣisi ayi za tooni ha ka bi shɛba pili zipilisi ka shɛba bi pili zipila ka gbaŋ bihi ku bɛ bɔɣili maa puuni ni paipu nima ka bi shɛba gbubi shɔvili nima ka so so zaya ka yaɣi baaji.

Niriba n laɣim bɛ bɔɣili ni paɣiba mini dabba ka batibati bɛ bi luɣili ka paranntɛ nim za bi luɣuli ka paɣib maa so kuriya n toori bati bati kom maa ka so chinchini ka mi zaya ka yiɛ liiga bɔɣi wɔɣila ka tii za bi luɣili ka ambrɛla nim za bi luɣuli.

Paɣa n ʒi tahapoŋ ka gbubi parantɛ o nuuni ka kpama mini birash nim bɛ tahapoŋ shɛli o ni ʒi maa ni ka o pili zipiligu ka ʒɛ palli zuɣu kunkuna mini baskɛt zaa bɛ naskɛt maa ni ka o gbubi laɣari ka dari bɛ o nyaanga dari maa di nyɛla da waɣala waɣala ka tihi gba piɛ n gilo ka o la ka kohari binyahari

Paɣaba n bɛ teeku ni n gbahari zahama bi paɣaba pam n nyɛba shab ʒɛla nyaanga ka shab ʒɛ tooni ka zahama maa bɛ gbambihi puuni gbambihi pam n ʒɛya ka di zaa ka zahama bɛ di puuni ka shɛŋa bɛ bi nyaanga ka bi shab kpɛ n taɣa loori nim puuni ka shab so chinchina ka bi shab yɛ liiga boɣa bihi ka shab so jinjɛm ŋmahi

Doo m-be daa ni o kɔhirila ʒiɛriʒiɛri ka gbubi o foon o kɔhiri ʒiɛriʒiɛri balibu kam kaarosi mini kukumbanima zaa beni ka piɛri tam o tooni ka so gba be o nyaaŋa ka kɔhiri kamantoonsi ka bokati tam kamantoonsi maa puuni ka so kɔhiri alibalisanima ka shɛba mi kɔhiri nyuya.

Niriba n-kuli galisi be tirata puuni ka ka gaɣa be loori maa puuni ni kuɣusi paɣiba mini dabba n-kuli kpaɣiri be di puuni ka bɛ so goli zuɣusaa ka kpalansi be di zuɣu di mini kuushininima moto gba be loori maa puuni ka gaɣa min boɣatinima be di puuni.

Dabba ayi n ʒi duu ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka yino ʒɛ zuɣusaa ŋun ʒɛ zuɣusaa maa gbubila mashin n chɛri ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa ka ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa zaŋ boduwa piɛlli n pa o nyingoli zuɣu ka faan bɛ o nyaanga ka foto nim bɛ o nyaanga ka dundoli bɛ o nyaanga ka botili nim tam teebuli zuɣu

Dabba n bɛ boɣali puuni ka batibati gba ku bɛ luɣuli kam bi dabba pam n nyɛba ka kuɣa do tiŋa ka tahapona gba do tiŋa ka kuɣusi za n tabi taba ka do so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka lihiriba ka bi shab piri namda karakara ka bi shab piri namda bihi ka paipu nim zaa ku bɛ luɣuli kam

Duu m bɛni ka tɛbuli za di sunsuuni ka bindira bɛ parantɛ nim puuni n za di puuni ka pol waɣila be duu maa puuni ka kapu piɛlla piɛlla bɛ duu maa puuni ka mɔri bɛ duu maa sambani ka laati bɛ duu maa zuɣusaa ka boll nim mini sona zaa bɛ duu maa puuni.

Bia n gbubi luŋa n ŋmɛra ka bia shab gba ʒɛ o nyaanga ka paɣa so gba ʒɛ o nyaanga ka so chinchini ka so gba mii ʒiya ka gbubi bia o nuuni ka bia shab gba ʒi n baɣa o ka bia yino gbubi bolli ka yino yɛ liiga ʒiɛ shab pirila namda nima ka shab bi piri namda nima ka luŋ maa gba nyɛ luŋ ʒiɛ ka bia maa ŋmɛrili ka bi suhu ku paligi ka bi wori waa

Niriba anahi m bɛ foto puuni ka yino ʒeya ka niriba ata za zuɣusaa paɣa maa yɛla liiga sabinli ka nyaɣi bia ka dundoli be bɛ nyaaŋa di nyɛla kuruti dundoli ka glasɛ takɔro ka di be bɛ nyaaŋa ka so za bɛ nyaaŋa ka teegi o gbaya tam kuɣa ayi zuɣu.

Paɣa n-ʒi teebuli sabinli zuɣu ka parante za o tooni ka sasoogi be parante maa puuni di mini gala ka ŋmambila tamya ka waache be ŋmambila maa puuni ka gilaasi tamya ka dirinki be gilaasi maa puuni ka flaaki tamya ka nyɛ fulaaki sabinli ka kapunima maa shɛŋa tamya ka chipisi be di puuni ka piɛɣu za o sani ka kuriti be o luɣili.

Wobigu n bɛ mori ni bi wobiri bɔbigu n yɛba ka paɣiba mini dabba zaya n lihiri ba ka bi shɛba pili zipila ka shɛba bi pili zipila ka bi zɛya n ŋmahiriba picha nima ka loori za bi sani ka tihi za bi yɛanga tihi maa ku yɛla tihi wɔɣila wɔɣila.